Kom kadi doya kom maa kala zaɣi va kahili. kabɛ zaŋ ŋariŋ n zali kom maa puuni ŋariŋ maa kala balibu kam zaɣi vakahili be ni blue beni zaɣ' ʒɛɛbeni ka zaɣi piɛli gbabeni.

Bihi ayi ka yino maa pam o zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi afi ka yino ʒi o tooni ka o chirigira ka so ʒɛ o luɣuli ka tabi o shee ka so gba ʒɛya ka muɣi o maŋa ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa ka o yɛ liiga piɛlli ŋun ʒi o tooni maa gba maa liiga piɛlli

duu ka bi zaŋ kuɣu zaŋ gaŋa n zaŋ zali duu maa puuni ka zaŋ fulaawɛs n niŋ laa ni zali ka kɔpu ka di tam teebuli zuɣu tii kɔpu ni jiŋlaa ka teebuli shɛli ʒɛya ka bi zaŋ bini tam dizuɣu laa bini maa biraawn

Kom kamani moɣali ka tihi ka di tiɛ gilli tihi maa kala vakaɣa ka ŋarim dibaayi ka di bɛ kom maa zuɣu ka zaɣ yinga maa ka dabba ayi ʒi dizuɣu ka bi zaŋ piɛɣu zali di puuni banbala maa niraba ayi

Duu. Niriba kuli pali duu maa puuni. ka bɛ niŋ sokam ni o tiebuli ka sokam ʒin ʒɛya paɣaba ni dabba ka sheba pili zipilgu ka sheba be pili ka bɛ niŋ kuɣisi n zan zali. Du karili n kuli nyeli. Duu maa zuɣu saa bɛ bi pilli.

Paɣa silmiingi n nyɛ o ka gbansabila bihi ka bi chɛŋ ti gbaai silmiingi maa niraba ayi bi piri namda ka niraba ata piri ka paɣa maa nyaɣa baaji ka yɛ liiga piɛlli ka so skɛti bihi maa niraba ayi maa sola jinjɛm ŋmahi